Uhulumende wafaka imithetho ehlukahlukeneyo ngesikhathi sekhovidi. Wafaka umthetho wokuba abantu abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lumkhuhlane bangahlangani labahlatshiweyo. Kwasokulezincwadi zokwehlukanisa abahlatshiweyo labangahlatshwanga.

Imikhuhlane eminengi edumileyo ngokuthelelwana uhulumende uvame ukuyala ukuba abantu babe lomhlangano noma esontweni noma emtshadweni noma eskolweni ,uyenzela ukuthi umkhuhlane lowu ungathelelwana.

Ngesikhathi seCovid, uhulumende wayefake imilayo. Ukuba kakusahlangani abantu betshada. Akusahlangani abantu besonta. Akusahlangani abantu esikolo. Abantu kumele beqale bebone indlela, yokulwisana leCovid 19.

Ngesikhathi SE corona uhulumede labenzempilakahle bavumelana ukuba umthetho okumele ifakwe ngowokuthi ababanjiweyo icorona kumele behlale bodwa odokotela bezame konke okusemandleni Uthola indlela yokulwa layo leyo corona

Uhulumende wahlala ekhuthaze abantu ukuba kuqakathekile ukuthi bathole ivaccine yomjhuhlane weCorona virus. Ukuze isizwe silulame. Singabulawa yiCorona.

Kuqakathekile ukuthi abantu belalele imilayo kahulumende ngoba ngesikhathi se COVID 19 . Uhulumende wafaka imithetho yokuba kungabi lomuntu ophuma phandle engagqokanga i mask .Leyi mithetho yiyo eyasisindisayo saphuma ku COVID siphila.

Ngesikhathi sekhovid uhulumende wabona ukuba abantu bengahlangani emhlanganweni etshiyatshiyeneyo. Isibonelo salumhlangano kusesontweni. Abantu kwasokumele bafake amamaski emzimbeni wabo ukuze umkhuhlane bengawutholi.

Kuqakathekile ukulandela imilayo esiyinikwa ngabempilakahle ngoba ngesikhathi seCovid-19 abempilakahle babesinike imilayo yokuba sigeze izandla. Abantu basinda ngemilayo yonaleyo.

Ngesikhathi se"Covid-19" uhulumende wakufaka kwacaca ukuba a abantu bengaphumi ezindlini bengagqokanga ama"mask" bazivala amakhala lomlomo.

UHulumende wafaka imithetho eminengi ukuze abantu besindiseke ngesikhathi secorona virus. Wafaka umthetho ukuthi abantu bengahlangani, esikolo bengahlangani, emasontweni bengahlangani lasemtshadweni.

Umkhuhlane odumileyo othelelwana ngomoya onjenge Covid-19. Uhulumende ma esilwa lalowu mkhuhlane uvame ukufaka umlayo wokuthi abantu begqoke ama"mask " ukuze bevikeleke kiwo lowo mkhuhlane.

Ngesikhathi somkhuhlane owawudumile ilizwe lonke okwakuthiwa yi khovidi nayintini uhulumende wabona kufane ukuba abantu bezivale amakhala lomlomo ngamamaski bengahambi endaweni ezinjengasesikolo lapho okuyabe kugcwele abantu abanengi kakhulu.

Ngesikhathi somkhuhlane omkhulu owawudumile amazwe onke okwakuthiwa yi covid 19 uhulumende wabona kufanele ukuba abantu beqgoke ama mask bezifihle amakhala lomlomo ukwenzela ukuba umkhuhlane ungalumatheli

Kuqakathekile ukuba abantu belandele imithetho kahulumende uhulumende ngesikhathi se COVID 19 wafaka imithetho yokuthi abantu behambe beyethola mavaccine bengayenzi imhlangano ama vaccine bengawatholanga

Uhulumende wafaka umthetho owasivikela ngesikhathi se COVID 19 ukugqokwa kwamadende sivala umlomo lamakhala kwaqeda ukuthelelwana komkhuhlane abantu badindiswa

Abempilakahle sebekwanisa ukufinyelela kumuntu wonke kungenani ukuthi ungubani uhlala ngaphi lokhu kuqakathekile ngoba wonke umuntu sesiba lolwazi aludingayo.

Abezempilakahle bavame ukulanda zonke izikolo umhlaba wonke jikelele bewufundisa ngokuqakatheka kokugeza izandla lokho kuvimba ukuthelelwana kwemikhuhlane eminengi.

Abezimpilakahle bayenza isiqiniseko sokuba umphakathi kokuhlala endaweni ehlanzekileyo lokuthi umphakathi uyakwazi ukuqakatheka kokungangeni ecansini labantu abatshiyetshiyeneyo olungavikelelwanga.

Abempilakahle bayenza ukuba abantu bonke bayathola amanzi okunatha ahlanzekileyo ngoba abantu nxa benganatha amanzi angahlanzekanga .Sokungabangela imikhuhlane ehlukahlukeneyo .Isibonelo yi cholera .

Abempilakahle bavame ukuhamba bememezela beyazisa abantu ngezempilakahle .Bavame ukubayazisa ngokuqakatheka kokuhlala endlini ehlanzekileyo lokudla ukudla okuhlanzekileyo .Lokho kungayenza imikhuhlane ingababambi .

Abazempilakahle balusizo emphakathini ngoba banika abantu amanzi okunatha ahlanzekileyo ayenza kungabi, kungabi lemikhuhlane eminengi emamathekayo.

Abezempilakahle abe world vision sebekwanisa ukufinyelela kiwo wonke amazwe ukwenzela abantu bezuze ulwazi olujulileyo ngeze mpilakahle.

Abezempilakahle lokhu bezama ukulwa lesifo zemvukuzane, imvukuzane etholakala kwabesimame abayithi yisivikhi khensa.

Abezempilakahle basiza umphakathi ngokubanika impompi elamanzi asi ahlanzekileyo abangawanatha amanzi angeke abadalela imikhuhlane.

Abempilakahle be"World Vision" sebekwanisa ukufinyelela kiwo wonke amazwe ukwenzela abantwana abancane bethontiselwe bekwanise ukuphila.

Kuqakathekile ukuthi uhambe emkhankasweni wabantu bempilakahle, ngoba yikho lapha abanika khona abantu amavaksini aqakathekileyo, njalo lolwazi oluqakathekileyo uyaluthola emkhankasweni.

Abezempilakahle babona kuqakathekile ukuba befinyelele kiwo wonke amazwe ukwenzela ukuba abantu benathe amanzi ahlanzekileyo ngenxa yokuba ingcekeza emanzini ibangela imikhuhlane etshiyatshiyeneyo njenge cholera

Abezempilakahle bavame ukuhamba bememezela ukuba abantwana abancane sebengakwanisa ukuthontiselwa umuthi wepholiyo.

Abantu bempilakahle sebafundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlanzeka langokugcina amanzi okunatha ngendlela ephephileyo bafundisa abantu ngokumemezela emphakathini.

Abempilakahle bavame ukuhamba bememezela emphakathini ukuba makulomntwana omncane kuleminyaka emihlanu endlini ihambe iyethontiselwa bavame ukuhle bememezele indawo lapho okuthontiselwa khona

Uhulumede wayakhela abantu amakilinika eduze lasendlini zabo ukuthi ma befuna usizo Bengatshoni besiya khatsha bahambe eduze

Uhulumende wayakhela abantu abagula igqondo izibhedlela zabo ukuze belulame. Isibonelo salesi sibhedlela sabantu abagula igqondo yiNgutsheni.

Izibhedlela zabantu abagula ingqondo sezinengi emhlabeni ngalezonsuku. KoBulawayo silaso isibhedlela okuthiwa yi Ngutsheni. Lesi yesibhedlela salabo abangezwa kuhle enqondweni.

Amakilinika asesebenzisa imitshina encedisayo ukululamisa izigulane ezihlutshwa ngumkhuhlane omncane ofanana lomvimbano le cholera.

Izibhedle, amakilika, kuyakwelwe eduze lomphakathi ngoba. Kuyakwelwe ukuze kuncedise umphakathi ma bengaba lesimo esiphezu kwamandla abo.

Ezibhedlela ezinkulu njenge Mpilo hospital le UBH lamanye amakilinika amanengi ko Bulawayo. Kulemibheda eyenelayo ukuba nxa kulezigulane zikwane zonke zilulame.

Abezempilakahle bavame ukuhambe bememezela emphakathini benxusa omama abalabantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bebanxusa emaclinikha ukuze bebuye bezothontiselwa umuntu

UHulumende wabona kufanele ukuba izibhedlela lamakilinika kubeseduze lomphakathi ukwenzela ukuba abantu bengazibona besenkingeni kube lula ukuba beye esibhedlela.

Abampilakahle baqakathekisa ukuba amakilinika, izibhedlela lamafamasi konke kuhlale kuhlanzekile ngoba indawo ezihlanzekileyo ziyenza kube kalutshwane ukuba umkhuhlane umemetheke.

Amakilinika lezibhedlela kwayakhelwa duzane lezindlu ukuze abantu bebekwazi ukuthi ma kungaba lenkinga eyenzakalayo mayelana lezempilakahle bekwanise ukugijimela esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi amakilinika lezibhedlela kuhlale kugcinwe kuhlanzekile ngoba ingcekeza yimbangela yemikhuhlane eminengi .

Ezibhedlela ezinkulu njenge "Mpilo hospital" lamakilinika amanengi sokulemibheda lapho izigulane ezingalala khona zithola usizo.

Abempilakahle bayabhoda befundisa ezikolo lasemphakathini ngempilakahle. Lokho kulusizo ngoba kunika abantu ulwazi oluqakathekileyo olungasetshenziswa ngesikhathi esifaneleyo.

Odokotela wethu bafundile njalo balolwazi olujulileyo ngezemphilakahle. Yingakho abagulayo nxa besiya esibhedlela besila masinyane.

Abempilakahle bayenza imkhankaso yoku yazisa umphakathi ngokuqakatheka kwempilakahle . Baphinda futhi behambe ezikolo e primary ,secondary le tertiary beyazisa abafundi ngokuqakatheka kwempilakahle.

Abezempilakahle abe red cross bavame ukuhamba befundisa abantwana befundisa lomphakathi ngokuzivikela emikhuhlaneni we HIV lomuthi okumele uwuthathe nxa ulayo i HIV

Emazweni amanengi aphucukileyo, abezempilakahle bavame ukuyazisa abantu ngokuphila kahle. Babayazisa emkhankasweni etshiyatshiyeneyo.

Ensukwini zanamuhla abantwana sebefundiswa ngengozi zocansi olungavikelelwanga yingakho eskolo bekhuthazwa ukuba bengangeni ecansini bengatshadanga.

Uhulumende wabona kufanele ukuthi bagqoke amadende, bafihle umlomo lamakhala ukuze bevikeleke emkhuhlaneni icovid 19. Uhulumende wafaka umthetho ukuba izikolo zivalwe, amasonto evalwe ukuze umkhuhlane lowu ungathelelwana kakhulu.

Izibhedlela ziyakhwe eceleni kwezindlu zabantu ngamabomo leli licebo likahulumende owaliyenza ngoba eyenzela ukuba abantu abafuna uncedo lwempilakahle begijime beye esibhedlela bethole uncedo abalidingayo.

Uhulumende wabona kufanele ukuthi izibhedlela zibe seduze lezindlu zabantu, ukuze abantu bekwanise ukuhamba esibhedlela ma kungabalo hlupho olwenzakalayo endlini.

Izibhedlela ezinkulu zibuya zile mortuary emuva ukuyenzela ukuba izigulane ebesezigula kakhulu udokotela ongazange wakwanisa ukuzisindisa, zifakwa khona e mortuary besezithathwa yimuli ma sebelungiselela ukuyalahla umzimba.

Uhulumende wabona kufanele ukuba izibhedlela lamakiliniki kube duze lomphakathi ukuze ukuba umuntu engazibona esenkingeni ekwanise ukugijimela esibhedlela eyethola usizo kubodokotela

Odokotela balolwazi olujulileyo ngokwezempilakahle, njalo bahlezi behlangana bejulisisa ulwazi lwabo behlanganisa lonke ulwazi abalalo.

Ezibhedlela lasemaklinika sokulemitshina etshiyatshiyeneyo esebenza umsebenzi otshiyeneyo kulabantu abakwaziyo ukuwusebenzisa umitshina leyi ukuze izigulane zizuze usizo eziludingayo.

Izibhedlela, amafamasi, lamaklinika kwakhelwa eduze lezindlu zabantu ngoba bebona ukuba abantu bazadinga ukugijimela ezibhedlela. Bacina besakha eduze lezindlu kakhulu.

Abezempilakahle sebelezimota ezigijimela abantu endlini. Makungaba lesimo esiphezu kwamandla wabo endlini, isigulane sesingasakwanisi ukuhamba bavame ukufonela iambulensi ibuye izothatha isigulane isitshiye esibhedlela.

Uhulumende wabona kufanele ukuba izibhedlela , amaklinika lama pharmacy kube seduze lezindlu zabantu ukuyenzela ukuba abantu bethole indlela yokuya ezibhedlela makungaba lohlupho kumbe kungagulwa okumangalisayo endlini

izibhedlela zilusizo emphakathini ngoba abantu bengazibona besesimweni esinzima esiphezulu kwamandla abo bagijimela ezibhedlela okunye okuqakthekileyo futhi yikuthi isibhedlela sibe seduze labantu so nxa befuna usizo bayalufumana khona esibhedlela

Uhulumende wabona kuqakathekile ukuba izibhedlela, ukuba amakilinika, ukuaba lamafamasi kube seduze lezindlu zabantu ukuze bethole usizo.

Izibhedlela zigcina sihlanzekile njalo kulabantu abaqhatshiweyo ukuze beyenze isiqiniseko sokuthi akula doti ngoba ingcekeza yiyo imbangela yemikhuhlane eminengi.

Uhulumende uyenza umsebenzi omuhle kakhulu ngokufaka imali ezibhedlela lemaklinika ukuze kungaswelakali umtshina wokuncedisa izigulani kungaswelakali umbheda wezigulani.

Izibhedlela lamakilinika kufakwe duae labantu ukuze abantu abadinga usizo kudokotela mayelana lezempilakahle begijimele esibhedlela bethole usizo abaludingayo.

Izibhedlela, amakilikika lamafamasi kutjolakala eduze lezindlu zabantu. Uhurumende wakuyenza kwabanjalo ebonile ukuthi abantu bangabanjwa lohlupho oluthile bayakwanisa ukugijimela khona esibhedlela.

Izibhedlela lamaklinika zilabodokotela abalolwazi njalo abangumcwephetshi bezinto abazenzayo. Yingakho abantu bonke abadinga usizo begijimela esibhedlela ngoba bazolithola khona.

Sokuphucukile koBulawayo ngoba izibhedlela sezitshayelwa ucingo izigulane zilandwe yiambulance. Izigulane lezi kuyabe kumele zibe zigula kakhulu zingakwanisi ukuya esibhedlela ukuze zilandwe yiambulance.

u hulumende wabona kufanele ukuba izibhedlela lamakilinika kube seduze lasedolobheni ukuze kubelula ebantwini abadinga usizo

Ukutholakala kwamaphilisi akusahluphi ensukwini zanamuhla okudingakalayo incwadi evela kudokotela ezisetshenziswa yisigulane sifike sithole amaphilisi efamasi loba ekilinika.

Uhulumende wabona kufanele ukuba izibhedlela, amafamasi lamakilinika kube seduze labantu ukuthi mabefuna usizo bengahlupheki.

Ezigulaneni ezalimala amathambo kuqakathekile ukuba udokotela ekhangele ukululama kwamathambo akho ebe ezama ukumyenza ayelule aze agcine ehamba ngenyawo zakhe.

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe umuntu ozithweleyo sekwanisa ukuhamba esibhedlela kumbe ekiliniki eyebona ukukhula lomntwana phakathi kwesisu sakhe ngoncedo lomtshina.

Odokotela sebayenza umuthi osetshenziswayo ijwabu lakho malingaba lamaqubu lomuthi uyahlikihlelwa kodwa kumele uqale uvakatshele udokotela ungakawuthengi lowomuthi.

ngenxa yokuphumelela kwelizwe omama abazithweleyo sebekwanisa ukubona ukukhula kwabantwana babo esiswini sabo ngosizo lwemitshina ehlukahlukeneyo

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe lolwazi olujulileyo odokotela abalalo sebekwanisa ukusilisa isigulane esilimele kwezangaphakathi.

Odokotela sebelolwazi olujulileyo ngezempilakahle, sebelolwazi olubayenza bekwanise ukuhlinza umuntu bemlulamisa masinyane uma elesifo senhlinziyo.

Kuqakathekile ukuba umuntu engazizwa ehlatshwa ngaphakathi egijimele kudokotela ngoba sebelemitshina ekwanisayo ukuhlola ukuba imbangela yokulimala ngaphakathi kwesisu ingaba yikuyini.

Umuthi walezi insuku usebenza ngendlela ezimangalisayo ngoba odokotela balakho ukuthola indlela yokusilisa ingaphakathi yesandla loba ingaphakathi yomuntu.

Odokotela bafunde kakhulu, njalo balolwazi olujulileyo, njalo bayakwanisa ukulapha izinto ezingaphakathi kwakho. Bayakwanisa ukulapha ingqondo. Ulwazi abalalo, luncediswa yikusebenzisa komtshina, ukuze izigulane zisile.

Izigulane ezilamale ngaphakathi, kuqakathekile ukuba zihambe esibhedlela ziyebona udokotela. Udokotela nguye ongabakwazi ukuba ukulapha isilonda esingaphakathi kudingakala ikuyini, lani.

Uma umzimba ulezilonda loba ulamaqubu kuqakathekile ukuba umuntu evakatshele udokotela. Udokotela embhalele phansi imithi edingakalayo ehambe eyeyithatha efamasi.

Ezibhedlela sokuphucukile ngendlela emangalisayo sekule mitshina etshengiselayo ukuba ihliziyo lokhe itshaya emuntwini iyabe itshengisela itshengisa odokotela ukuba umuntu oyisigulane sesindile noma cha

Odokotela labezempilakahle bavame ukukhuza umphakathi ngokunatha utshwala ngoba luyimbangela yeminye imikhuhlane eminenginengi

Kuqakathekile ukuba umuntu ma ehlutshwa ngumkhuhlane, ovez impawu zawo phakathi komzimba egijimele esibhedlela, ethole usizo kudokotela.

Umuntu engalimalela phakathi , kumele agijime kudokotela, ayokuzwa ukuthi udokotela uthini, bafike bamhlole, babone ukuthi ulimele kakhulu noma cha.

Sokuphucukile ezibhedlela ezinkulu njenge Mpilo . Ngoba sokumitshina eminengi ehlolayo igazi ibone ukuthi isigulani sibulawa yisiphi isifo.

Seziphucukule izibhedlela zakoBulawayo ngoba sebelendawo lapho abahlola khona igazi babone ukuba yisiphi isifo esihlupha isigulane njalo futhi sebefunda indlela ezintsha zokulwa lemikhuhlane ebingelapheki.

Kuqakathekile ukuba indawo ezinjenge sikolo lendawo ezinjenge kilinika bebelayo usizo lokuqala i first aid kit ezancedisa nxa kungalimala abafundi.

Ilizwe seliphucukile okumangalisayo ngoba ngezikhathi zanamuhla omama sebekwazi ukubona ukuba bakhulelwe na, besebenzisa imitshina etshiya tshiyeneyo esibhedlela.

Seliphucukile ilizwe ngoba izibhedlela ezinkulu sezilendawo lapho okuhlolisiswa khona igazi lalapho okwenziwa khona umuthi ozayenza izigulane zisile.

ezibhedlela sokuphucuke kakhulu ngoba sokusetshenziswa ezinye izindlu ukuhlola igazi labantu ukuyenzela ukuba isisombululo somkhuhlane wonke sibekhona

Izibhedlela ezinengi seziphucukile ngoba oDokotela sebelendawo lapha abahlola khona igazi bebone indlela ezintsha ezokuvikelela abantu emikhuhlaneni emitsha evumbulukayo.

Izibhedlela ezinkulu koBulawayo seziphucikile ngoba sezilemitshina ekhangelayo ihlolisise igazi ibone ukuthi isigulane sihlutshwa yisiphi isifo.

Ezibhedlela sokuphucukile ngoba kulezindlu ezisetshenziswa ukuhlola igazi lokudinga isisombululo sawo wonke umkhuhlane ohlukumeza abantu.

Seziphucukile izibhedlela ezinkulu njenge Mpilo Hosipithali, ngoba phakathi kwaso lesi sibhedlela kulendawo lapho okuhlolwa khona igazi udokotela ebone ukuthi isigulane sihlutshwa yiwuphi umkhuhlane.

Izibhedlela zanamhlanje seziphucukile kakhulu ngoba odokotela sebesebenzisa imitshina eminengi kakhulu njalo imitshina esiyaziyo sonkenini ngeyo kuhlola amathambo emzimbeni ukuba ithambo liqamukile loba aliqamukanga

Izibhedlela seziphucukile ngoba sekulendawo lapha abahlola khona igazi labantu bebone ukuthi yiwuphi umkhuhlane kumbe ongabe uhlupha isigulane.

ezibhedlela sokuphucukile ngoba kulendawo lapha odokotela abahlola khona igazi elezigulane befuna ukubona ukuthi yisiphi isifo esihlupha isigulane

Izibhedlela ezinengi seziphucukile ko Bulawayo, ngoba sekulemitshina encedisayo ukuba izigulane zilulame ngokuphazima kweso.

Ezibhedlela sokulezindlu ezimayelane lokujlolwa kwegazi bebone ukuba igazi lakho lilemkhuhlane enjani ukuze udokotela ebekwazi ukuthi ukulapha ngendlela enjani

sokuphucukile okwamagama ezibhedlela ngoba sekulendawo lapho abahlola khona igazi abahlola khona izinto ezinengi besenzela ukuba bebelendlela ezintsha zokuncedisa abantu ababnjwe yimikhuhlane etshiyatshiyeneyo

Odokotela abayibo ababelethisa omama abazithweleyo bahamba labomongikazi babo abancedisa odokotela laba ukubelethisa njalo bafundisa omongikazi ukuba indawo lapho okubelethiswa khona umntwana ihlale ihlanzekile ukuze umntwana engathathi imikhuhlane

Odokotela sebelolwazi olujulileyo mayelana ngempilakahle , sebekwanisa ukuthi umntwana ngokabani besebenzisa amathe , inwele kumbe igazi

Amakilinika ayenzelwa eduzane lezindlu zabantu besenzela ukubana abantu bekwanise ukuhambisa abantwana beye thontiselwa, abantwana abalomnyaka ongaphansi kweminyaka emihlanu.

Ezibhedlela sokuphucukile ngoba odokotela usesebenzisa imitshina ehlukahlukeneyo eyiyo encedisayo ukuze izigulane zonke zithole isisombululo kizo zonke inkinga ezibhekane lazo.

Odokotela sebesebenzisa imitshina eminengi uhlukahlukeneyo, encedisayo, njalo futhi elisana lemikhuhlane eminengi abantu abalwa layo. Njalo imitshina leyi eyinye ihlola igazi ibone ukuthi umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane. Kwenzela udokotela amnike isisombululo.

Ukuphucuka kwelizwe sokwayenza kwabalula ukuba izigulane zilapheke ngcono ezibhedlela. Ngoba sokulemitshina ayakhelwe ukufaka amaphepha atshengisayo ukuba isigulani sibangcono kumbe umkhuhlane lokhe uqhubukela phambili.

Sokuphucukile ezibhedlela odokotela sebekwazi ukusebenzisa imitshina eyiyo ezabancedisa ukuba bayenze izigulane zabo ziphangise ukululama nxa zigula

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe, ezibhedlela sekulemitshina encedisayo odokotela ukuze basilise abantu lokulwa layo yonke imikhuhlane ekhona.

Ezibhedlela sokusebenziswa imitshina etshiya tshiyeneyo eyiyo elusizo kubodokotela ngoba incedisa ukuhlola igazi ukuhola imikhuhlane engabe ihlasele izigulane, izigulane zisile ngoku.

Ezibhedlela sokuphucukile ngoba sokusetshenziswa imitshina eminengi ehlukahlukeneyo encedisayo ukuze izigulane zihlolwe njalo zisile ngokuphazima kweso.

Udokotela wamazinyo usesebenzisa imitshina ehluka hlukeneyo eyiyo encedisayo ukukhipha amazinyo abolileyo. Umtshina lo uyanceda kakhulu ngoba ukhipha amazinyo abolileyo ngendlela okumele aphume ngayo.

Ezibhedlela odokotela abasathwali nzima, okulapha umuntu, ngoba sokulomitshina edalelwe ukuncedisa odokotela mabesenza umsebenzi wabo.

Ezibhedlela sokuphucukile ngoba odokela sebesebenzisa izinto ezinengi ezincedisayo ukuze izigulane zithole usizo, sebeĺezigero sebelezingqamu sebelezinto ezinengi ezidingakalayo njalo ekukhipheni amazinyo abolileyo.

Ezibhedlela sebe lama bhimu okulahlela izibi bayenzela ukuba izinto ezisebenzileyo zilahlwe zinga setshenziswa futhi ngoba nxa zinga setshenziswa futhi umkhuhlane uthelelwana lula.

Ezibhedlela sokule mitshina etshiyatshiyeneyo esebenziswa ngu Dokotela ukuze elaphe izigulane ehlole igazi, ekhangele ebone imkhuhlane ebekwazi ukuthi uyilapha njani .

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe odokotela bamazinyo abasathwali nzima sokulemitshinatshina insimbinsimbi ezisetshenziswayo ukuze amazinyo abolileyo akhitshwe ukuze mazinyo agobileyo aqondiswe

Ezibhedlela ezinkulu sokuphucikile njenge Mpilo Hospital odokotela abasathwali nzima ngoba sokulemitshina eminengi encedisayo ekuhloleni lokuncedisa ukuthi izigulane zilulame masinyane.

Esibhedlela sokuphucukile njalo uDokotela usebenzisa imitshina etshiyatshiyeneyo ukuze aba.. aba... izigulane ezisebhedlela zithole usizo ngesikhathi esifaneleyo. Isibonelo som.. somtshina osetshenziswa nguDokotela yisikali.

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe ezibhedlela sokulemitshina eminengi nengi lezinto ezisetshenziswa ngodokotela ukube bencedise abantu besile ngendlela elungileyo.

Odokotela sebesebenzisa imitshina eminengi ehlukahlukeneyo ukuze izigulane ziphangise ukululama ngokuphazima kweso.

Odokotela sebesebenzisa imitshina ehlukeneyo ezibhedlela ukuze izigulane zilulame ngendlela emangazayo zilulame zisindiseke.

Odokoteoa abasahlupheki. Sebefaka igazi lesigulane emtshineni, behlole, bebone ukuthi isigulane sihlutshwa ngumkhuhlane onjani.

Uhulumende wafaka imali ezibhedlela ukuze odokotela bebe lawo umtshina abawusebenzisayo ukuze umsebenzi wabo wenziwe ube lula ngoncedo lwemitshina eminengi.

sebethola usizo ngemitshina etshiyatshiyeneyo ukuze izigulane zithole ukululama ngendlela emangalisayo

Odokotela sebesebenzisa imitshina ehluka hlukeneyo ukuze izigulane ziphangise ukululama lokho kungenxa yokuphucuka kwelizwe odokotela basebenzisa imitshina leyo ukuhlola igazi ukuze bebekwazi ukut izigulani zihlutshwa yiwuphi umkhuhlane

Abezempilakahle sebephucukisile izibhedlela ezinengi, sebesebenzisa izintambo ezinenginengi ukulapha izifo zonke izigulane ezilazo kodwa intambo lezi ziyaziwa ngabezempilakahle.

Ezibhedlela sokulemitshina eminengi nengi elemisebenzi ehlukileyo esetshenziswa ngodokotela ukuba izigulane ziphangise ukululama zibe ngumqimane.

Ukuphucuka kwelizwe kuthatha izibhedlela kuzifake kwelinye izinga. Umuntu sekwanisa ukuthola umbheda omelele isigulane alale esebenzi lowu mbheda aze asile.

Ezibhedlela sokusetshenziswa imitshina ehlukahlukeneyo eyiyo encedisayo ukuze aba izigulani zitghole usizo ezibhedlela bethole ukusizakala bephume sebengabantu abaqinileyo.

Udokotela wamazinyo usencediswa yimitshina etshiyatshiyeneyo ukuze akhiphe amazinyo abolileyo ezigulaneni zakhe umitshina lowu uyancedisa ukuba nxa ekhipha izigulane zakhe zingalimali amazinyo.

Ezibhedlela sokuphucuke kakhulu yingakho sokulemitshina eminengi encedisa o Dokotela ukube bekwanise ukusindisa impilo zezigulane ezibuya zithembile ukuba u Dokotela ulalo ulwazi lokuqeda izifo abantu ezibabulalayo.

Izibhedlela seziphucukile ngoba emalangeni alamhlanje sokulemitshina encedisayo ukugcina yonk' into emayelana lesigulane ukwenzela ukuba udokotela ebone indlela entsha yokuzama ukulapha isgulane.

Seziphucukile izibhedlela zako Bulawayo ngoba udokotela seyenelisa ukusebenzisa imitshina etshiyatshiyeneyo ukuba ehlole igazi lesigulane ebone ukuthi yiwuphi umkhuhlane ohlukumeza isigulane.

Seziphucukile izibhedlela zako Bulawayo ngoba abantu abaqeda kunhlizwa, abantu abaqeda kubeletha abantwana sebenikwa izitulo ezilamasondo ezizayenza kube lula ukuze bebahambise ezimoteni zabo.

Sikuphucukile elizweni lethu ngoba odokotela bamazinyo sebelolwazi elokukhipha amazinyo abolileyo bafake amazinyo ayenziwe ngumuntu ukuze abantu bebe lesibindi nxa bevula umlomo.

Ezibhedlela sokuphucukile ingakho sokulemitshina eminengi etshiyatshiyeneyo encedisayo ukuze udokotela ahlole abone ukuthi isigulane sihlutshwa yiwuphi umkhuhlane.

Ezibhedlela odokotela bafunde kakhulu, bayazi ukuthi kumele kube lamabhimu laph' okufakwa khona yonke ingcekeza ukuze umkhuhlane ungathelelwana.

Izibhedlela ezinkulu sezile mitshina tshina etshiyeneyo encedisayo ukuthi izigulane ziphangise ukuthola uncedo ezibhedlela ziphume ngokuphazima kweso.

Ezibhedlela sekuphucukile sekulemitshina etshiyatshiyeneyo esebenziswa ngodokotela uma behlola izigulane bebona ukuthi isigulane singabe sihlutshwa yisifo esinjani.

Odokotela kabasathwali nzima ezibhedlela, ngenxa yokuphucuka kwelizwe. Sebekwanisa ukuhlola igazi lesigulane. Babone indlela yokwenza isigulane silulame.

Sokuphucukile ezibhedlela zakoBulawayo sekusetshenziswa imitshina lemibheda lamagazi ukuba izigulane zithole usizo.

Odokotela abasathwali nzima sekulemitshina eyakhelwe ukuncedisa ekuhloleni kwegazi lokuncedisa ekuyenzeni isigulani silulame ngokuphazima kweso.

izibhedlela zako Bulawayo seziphucukile sokulemitshina yokuhlola umkhuhlane izitulo ezabantu abagogekileyo ezisetshenziswa ngomama abaqeda kubeletha

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe udokotela wamazinyo akasathwali nzima ukukhipha izinyo elibolileyo. Selikhipha ngemitshina emncane eminenginengi elemsebenzi eyehlukeneyo umuntu engalimali izinyo liphume lula.

sephucukile u Bulawayo izibhedlela zonke sezilemitshina encedisayo kubo dokotela ukuthi izigulane zilulame zisile

Izibhedlela zako bulawayo sezaguquka sokule mitshina eyokuhlola imikhuhlane ukuze udokotela ebekwazi ukuthi isigulane sihlutshwa yikuyini.

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe, udokotela wamazinyo akasahlupheki sesebenzisa umtshina ukuthi ahlole akhiphe amazinyo abolileyo ebantwini. Umphakathi ususizakale kakhulu ngomtshina lowu.

Ngenxa yemitshina yamanje manje esikhona ezibhedlela sokulula kubodokotela ukuthi bethole ukuthi isigulane sihlutshwa yikwiyini. Usufika uhlolwe ngumtshina udokotela sebhala phansi imithi oyidingayo.

Seziphucukile izibhedlela zako Bulawayo yingakho izigulane sezifakwa emitshineni. Umtshina ubu suhlola imikhuhlane ehlasele isigulane leso kubelula kudokotela ukuthi amlaphe.

Odokotela abasathwali nzima ngoba izibhedlela seziphucukile sokulemitshina eminengi ebancedisayo ukuthi bahlole abantu bebanike umuthi ofaneleyo.

Kuqakathekile ukuthi udokotela engakunika umuthi esibhedlela ulandele isikali sawo lowo muthi ngoba ma unganatha omnengi kakhulu uyacina usifa.

Umuthi wamanje manje uqakathekile ngoba akusafani lakudala awusahluphi ngensuku zanamuhla. Umuthi usubhalelwa phansi ngudokotela ekunike uwunathe umvimbano uphele.

Umuthi wamanje manje .Ubuya ulemilayo yawo .Udokotela ekhulumile ukuthi kumele unathe umuthi onganani ngelanga .Awufani lomuthi wesintu . Onathwayo ungelaso iskali

Umuthi wensuku zanamuhla awusafani lemithi yesintu ,ngoba ubuya ulesikali sawo. Ulemithetho yawo ,udokotela uhle ekutshele ekunika imithi leyi .Ukuba unatha kangaki.

Umuthi walezi nsuku awusafani lomuthi wakudala ngoba lowo muthi uyabu ulemilayo yawo evela kuDokotela ekutshelile ukuba uwunatha okwamalanga amangaki . Uwunatha kangaki ngelanga. Ma unganatha umuthi odlulayo usungazithola usugula okumangalisayo.

Umuthi walesisikhathi awusafani lemithi yesiNtu ngoba ubuya ulesikali sawo. UDokotela uvela akutshele ukuthi kumele unathe umuthi onganani ngelanga.

Udokotela ukubhalela phansi umuthi owudingayo, wena ubusuhambisa incwadi yonaleyi elomuthi efamasi. Bekunike umuthi obhalwe phansi ngudokotela, uhlikihlele emzimbeni ululame.

Umuthi walezinsuku awusafanani lomuthi wakudala. Umuthi wesintu uyababa njalo akabuyi leskali kodwa umuthi omutsha owalezinsuku ubuya lomlayo leskali esivela kudokotela.

Imithi yalezonsuku isiyenziwe yaba mihle kakhulu njalo ayisababi njengemithi yakudala . Eminye imithi ibuya igcotshwa ukwenzela ijwabu lakho likhazimule ,eyinye inathwa njengephilisi, eyinye inathwa njengamanzi

Ukudinga amaphilizi akusahluphi ensukwini zanamuhla, okudingakalayo yincwadi evela kudokotela eyiyo ezasetshenziswa efamasi sebekunika amaphilizi abhaliweyo phansi encwadini kadokotela.

Umuthi wanamhlanje akasafanani lomuthi wakudala ngoba umuthi wakudala akalaskali kodwa umuthi owanamhlanje uleskali ulendlela ogcotshwa ngayo indlela udokotela uyabekutshelile ukuba ugcoba kanjani umuthi wonalowo

Imithi yesikhathi sanamuhla ayisafani lemithi yakudala ngoba isibuya ilendawo lapho efakwe khona njalo ibuya ilemilayo evela kudokotela onguye okhulumayo ukuthi umuthi unathwa ngaki ngelanga

Yilezinto ezilesikhiwa phakathi kwawo. Sokulemithi ephefumulwayo emakhaleni ukuze ungavimbani. Imithi leyi iqeda umvimbano ngokuyiphefumula nje emakhaleni ube usuzizwa umoya usungena ngamakhala akho.

Umuthi walezinsuku usubuya ufakwa ezigubhini ezehlukehlukeneyo usebenza umsebenzi ohlukehlukeneyo umuthi wakhathesi akufuni ukuthi uwunathe ungakwazi ukuthi udokotela uthe unathe umuthi ongakanani unathe okwamalanga angakanani.

Imithi yalezonsuku yabantwana ivame ukufakwa itshukele ukuze ingababi abantwana bethole usizo bengayesabi ayisafani lemithi yakudala ebabayo

Umithi walezi nsuku awusagani lemithi yakudala usubuya ulesikali ubuya futhi ulemilayo yawo evela kudokotela uyabe khulumile udokotela ukuba unatha umuthi onganani ngelanga.

Umuthi walezonsuku awusafani lomuthi wakudala. Umuthi wakudala ubusikhwa egangeni, ubiliswe, unathwe. Umuthi walezonsuku ubuya ulemilayo, lemithetho evela kudokotela ekutshela ukuthi unatha kangaki ngelanga.

Imithi yalezinsuku ayisafanani lemithi yesilungu. Imithi yalezinsuku ilula ukutholakala ngoba uzabhalela udokotela incwadi ubususenzisa incwadi oyibhalele udokotela uyinike abantu efamasi, bekunike imithi ebhaliweyo encwadini.

Umuthi wensuku zanamuhla awusafani lomuthi wakudala usubuya ulendlela yawo odokotela becacisile ukuba unatha umuthi onganani ngelanga awufani lomuthi wesintu ophombu kunatha

Umuthi walezinsuku awusafani lomuthi wakudala. Umuthi usubuya ulemilayo evela kudokotela ekutshela ukuba unathe imithi emingaki ngelanga.

Umuthi walezinsuku awusafani lomuthi wesintu. Ngoba umuthi walezi nsuku usubuya ngendlela ezihlukahlukeneyo . Omunye uyanathwa omunye uyagcotshwa .Omunye unathwa njengamaphilisi.

Sokuphucukile ezibhedlela zako Bulawayo ngoba izigulane ezilalisiweyo ezibhedlela sezifakwa emitshineni lakumadrips okuyiwo umuthi wamanjemanje obayenza bephangise ukululama

Imithi yesikhathi sanamhlanje ayisafani lemithi yesintu ngoba imithi yesintu ibuya ibaba imithi yesintu ibuya ingela ilayo kodwa imithi yamanje manje ibuya ilemilayo evela kudokotela ekhulumile ukuthi kumele unathe imithi engakanani ngelanga.

Imithi yezikhathi zanamuhla ayisafani lemithi yakudala ngoba isibuya ilesikali Sayo imithi yakudala ibingelaso isikali sayo imithi yamanje isibuya ilemilayo evela kudokotela ekutshela ukuba unatha umuthi onganani ngelanga

Imithi yakudala ayifanani lemithi yamanje. Imithi yakudala ibibaba, imithi yamanje ayibabi. Njalo isebenzisa isikali sikadokotela.

Umuthi walezo izinsuku ,awusafani lomuthi wesintu. Usubuya usesigubhini ,ulomsebenzi ohlukeneyo , usetshenziswa ngendlela ezihlukeneyo. Omunye usetshenziswa ngokugcoba omunye usetshenziswa ngokunatha.

Umuthi walezinsuku awusafani lemithi yakudala usubuya ulemilayo yawo evela kudokotela ekutshela ukuthi kumele unathe imithi eyingaki ngelanga.

umuthi walezinsuku utshiyene lomuthi wakudala ngoba ngensuku zanamuhla umuthi bawunika ulungisiwe njalo umuthi ubuya lemilayo evela ku dokotela uyabe ekhulumile ukuthi kumele unathe umuthi oyingaki ngelanga

Umuthi wamanje awuhluphi ukuthola okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ozayisebenzisa epharmacy ukuthola umuthi owubhalelwe phansi ngudokotela njalo umuthi wamanje awufani lomuthi wesintu ngoba umuthi wesintu uyababa.

Umuthi wensuku zanamuhla udalelwe umsebenzi ohlukeneyo, udale udalwe ngendlela ehlukeneyo njalo. Umuthi ususetshenziswa ukugcotshwa ezilondeni, izilonda zivaleke ngemva kwesikhathi esincane.

Umuthi walamhlanje awusafani lomuthi wesintu owakudala. Umuthi wanamuhla usebuya ulesikhali owesintu wawunathwa unjalo ungela sidingo sesikali.

Umuthi walezinsuku usukhona ngendlela ezihlukileyo . Omunye ukuthi ungamanzi uyanathwa. Omunye umuthi ungamafutha uyagcotshwa. Omunye umuthi ungamaphilisi uyanathwa. Konke lokhu sikubonga ngokuphucuka kwelizwe.

Umuthi walezinsuku awusafanani lowakudala umuthi usubuya ulemlayo evela kuDokotela etshela abantu ukuthi kumele benathe umuthi ongaki ngelanga ,abantu nxa benganatha umuthi omnengi ngelanga sebengacina belahlekelwa zimpilo zabo ngoba umuthi uyingozi

Abantu abagulayo bebulawa ngumvimbano ngenxa yomuthi walezonsuku sebephangisa ukuthola usizo ema pharmacy laku dokotela

Umuthi wensuku zanamuhla awusafani lomuthi wesintu, ubuya ulesikali sawo. Udokotela uyabekufakele kwacaca ukuthi unatha umuthi oyingaki ngelanga.

Sokuphucukile okwamagama koBulawayo yingakho laba abagulayo bebafaka idrip leminye imitshina etshiyatshiyeneyo basile baqine.

Umuthi wesimanje manje awufani lemithi yesintu. Ngoba ubuya ulemilayo yawo ukuthi unatha oyingaki ngelanga. Awufani lowesintu ukuthi uyathela unathe ungela sikali.

Umuthi wesimanjemanje awusafani lomuthi wakudala, uhle ubuye ulesikali sawo awufanani lomuthi wakudala ukuthi uyazikalela wedwa.

Kudala bekusetshenziswa imithi ukuze abantu besile nxa bengezwa kahle emzimbeni. Manje sokuhanjwa ezibhedlela. Abantu sebesebenzisa imithi yesikhiwa, abayibhalelwe ngodokotela, ukuba besile.

UHulumende wayakha isibhedlela sabantu abagula ingqondo. Isibonelo sabo isibhedlela yi Ngutsheni. Lapho okuhlala khona abantu abagula ingqondo. Bakhitshwa ingqondo sezilungile

Uhulumende wayakha isibhedlela esincedisa abantu abagula ingqondo okuthiwa yingutsheni, isibhedlela lesi sikhulu njalo siyanceda ngoba abantu abagula ingqondo abahamba khonaphayana baphenduka bengcono.

Izibhedlela zakoBulawayo seziphucukile kakhulu. Ma kungafika umuntu oqamukileyo unyawo, sebemfaka insimbi lamabhanditshi, okuzamenza aphangise ukululama.

Ezibhedlela ezinkulu odokotela labomongikazi benelisa ukuyenza umsebenzi wabo ngendlela emangalisayo ngoba omama bayabuya bezithwele befuna ukubeletha bayabeletha kahle

Abantu abezempikahle labo dokotela Abe polio bavame ukuhamba bebiza abantu bebathontisela abanye bebahlaba ukwenzela ukuthi wonke umuntu abele vaccine.

Kuqakathekile ukuba abafundi belalele abempilakahle. Abempilakahle nxa benika abafundi ulwazi, babanika ulwazi olujulileyo njalo oluzasetshenziswa ngabafundi kusasa. Kuqakathekile ukuba abafundi belalele lezixwayiso, belalele izifundiso zabempilakahle.

Odokotela labomongikazi abancedisa udokotela ukuze abelethise kahle bathatha umntwana bemgezise kahle ngoncedo lomtshina, bayamkhangela ukuthi usinda okunganani lokuthi konke kulungile kuye.

Ezikolo zabantwana abagogekileyo kuqakathekile ukuthi kube lababalisi abakhangelayo ukudlala kwabantwana ukuze bengalimazani uma bedlala.

Edolobheni sokukemihlanganiso eminengi encedisa umphakathi. Kulomhlanganiso okuthiwa Yi UNICEF umhlanganiso lowu unika ulwazi olujulileyo mayelana ngezempilakahle

Ezibhedlela sokula bantu abangomcwephetshe wokuthola ukuthi igazi lilo mkhuhlane bani .Ingakho sokulula ukuba odokotela bebekwazi ukuthi umuntu uhlutshwa yiwuphi umkhuhlane.

Ngezikhathi zomkhuhlane odumileyo ilizwe lonke oyi coronavirus abantu bebekhuziwe batshelwa ukuba kumele begqoke amaask bevale amakhala lomlomo. Lokho kwaba lusizo kakhulu ngoba abantu bakwanise ukunqoba umkhuhlane we Corona.

Odokotela abahlinzayo abantu belungisa ezangaphakathi zomuntu ukuze asinde, ngabodokotela abafunde kakhulu. Kuthatha iskhathi eside ukuba umfundi efike ezingeni elinjengalonalelo, njalo odokotela laba basindisa impilo zabantu.

Abempilakahle bayakwanisa ukubamba bamba amakhanda abantu uma bengezwa kahle besale bezizwa ngcono

Ezibhedlela sokulabodokotela abangomcopheshi ngalokhu abakwenzayo, sokulabodokotela abakhangele ikhanda lomuntu bekhangela ingqondo labakhangele inhliziyo labakhangela amazinyo.

Sokuphucukile kobulawayo izibhedlela sezilemitshina ekhangela phakathi kwesisu itshengisele ukukhula komntwana esesuswini umama ebone ukuthi umntwana uphephile esuswini.

Amafamasi ayakhelwe ukuba abantu emphakathini bebe lencwadi ezivela kudokotela bethole usizo ngamaphilisi. Amanye amaphilisi uyakwanisa ukuwathola ungela ncwadi evela kudokotela.

Ukutholakala komuth8 sekulula ngensukwini zalamuhla. Okudingakalayo yincwadi evela kudokotela. Ukuze isigulane sithole umuthi obhaliweyo encwadini.

Ama Famasi ayenzelwa eduze lezindlu zabantu ukuyenzela ukuba kungaba lesidingo esemithi sebengasebenzisa incwadi evela kudokotela beyihambise e Famasi bathole amaphilisi abawadingayo.

Ukuthola imithi sokulula ngensuku zalamuhlanje ngaba into edingakalayo yincwadi evela kudokotela. Incwadi leyi yiyo ozayisebenzisa efamasi, ubanike bekunike umuthi obhalilweyo encwadini.

Sokukulula ukuthola umuthi kobulawayo, ngoba okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ozafika unika abantu efamasi bekunike umuthi obhalwe ngudokotela encwadini yakho.

Ama pharmacy ayakhelwa ukuba abeseduze lezindlu zabantu. Uma abantu sebebanjwe yimikhuhlane bathatha incwadi evela kudokotela beyise ema pharmacy bethole imithi ebhaliweyo kuleyo ncwadi

Akusahluphi ukuthola umuthi ngamalanga walamuhla okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ubusuyihambisa ePharmacy uthathe umuthi obhaliweyo kuleyo ncwadi

Amafamasi lezibhedlela kwayakhelwa eduzane lezindlu zabantu ngenjongo. Uhulumende wayehlose ukuba abantu bezuze indlela elula yokuhamba bayethola usizo ngendlela elula mayelana lezempilakahle.

Emsukwini zalamuhla soku lula ukuthola umuthi okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ehanjiswa ephamacy befike bekunike umuthi obhalwe phansi ngudokotela.

Uhulumende wabona kuqakathekile ukuba izindlu zibeseduze lezibhedlela lamafasi. Ngoba imali yokuganda iba lula ukutholakala ngendlela yenaleyo.

Amafamasi, izibhedlela lamakilinika kwayakhelwa duzane lezindlu zabantu ukuyenzela kube lula ukuthi abantu abadinga usizo mayelana le zempilakahle mayelana lezempilakahle bagijimele lezibhedlela.

Ngensuku zanamuhla sekulula ukufumana umuthi ngoba okudingakalayo yincwadi evela kudokotela eyiyo ezazisa ifamasi eseduze lakuwe ukuthi ufuna amaphilisi anjani.

Amafamasi ayakhelwa eceleni kwezindlu ukwenzela ukuthi abantu abadinga usizo emafamasi bengathwali nzima begijime beyethola usizo efamasi.

Ukuthola imuthi akusahluphi ngezikhathi zanamuhla, okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ozayisebenzisa efamasi ukuthola amaphilisi abhaliweyo encwadini yonaleyo.

Amakhemisi aqakathekile emphakathini ngoba agcwele yonkindawo. Agcwele njalo duze lalapho abantu abahlala khona ukuze abantu nxa bengazibona bedinga umuthi begijimele ekhemisi ngencwadi evela kudokotela bekwanise ukuthola umuthi.

Ukutholakala komuthi akusahluphi ngezikhathi zanamuhla ngoba okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ozayisebenzisa eFamasi ma sebekunika umuthi obhaliweyo encwadini.

Izibhedlela lamapharmacy kwayakhelwa eduze lezindlu zabantu ukuze abantu nxa bedinga uncedo begijimele esibhedlela beyekhuluma lodokotela ebabonele uncedo

Uhulumende wabona kufanele ukuba amafamasi eyakhelwe eduze lezindlu zabantu. Okudingakalayo ukuyenzela ukuthi abantu bathole usizo ngemithi yincwadi evela kadokotela beyihambise efamasi, bethole imithi.

Izibhedlela amafamasi lamaKilinika kwayalhelwa eduze lezindlu zabantu ukwenzela ukuthi makungaba lomonalala ikhona kungaba lokugula okukhona endlini abantu begijimele esibhedlela esiseduze bethole usizo

umuthi awusatholakali nzima ensukwini zanamuhla okudingakalayo yincwadi evela ku dokotela eyiyo ezasetshenziswa e phamarcy ma sebekukhethela imithi ebhalwe encwadini yonaleyo

Amafamasi ayakhelwa eduze lezindlu zabantu ukuze abantu bangathwali nzima nxa befuna umuthi. Abantu sebedinga incwadi evela kudokotela befike benike abanikazi befamasi bephiwe umuthi obhaliweyo khonaphana.

Uhulumende wabona kuqakathekile ukuba izibhedlela lamakilinika kuyakhwe eduze labantu kuyenzela ukuthi abantu bebelosizo eduze bengatshoni begijimela khatshana

Umphakathi awusathwali nzima ekudingeni imuthi okudingakalayo uma umuntu efuna umuthi kudingakala incwadi evela kudokotela yiyo ehanjiswa ema Pharmacybefike bekunike umuthi obhalwe khona lapho

Uhulumende wabona kufanele ukuba amafamasi amakilinika lezibhedlela kube seduze labantu ukwenzela ukuba abantu ma befuna umuthi bengathwali nzima.

Umuthi akwasasahluphi ukutholakala ngensuku zanamuhla. Okudingakalayo yincwadi evela kudokotela. Ezasetshenziswa ma uhamba efamasi. Befike bekunike umuthi obhaliweyo encwadini yonaleyo.

Ukutholakala komuthi sokulula ngezikhathi zanamuhla ngoba okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ezasetshenziswa epharmacy ukuze bebaphe umuthi obhalwe phansi.

Ukufumana umuthi akusahluphi kulamalanga okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ubususiya efamasi eseduze lalapha ohlala khona ubanike incwadi bakunika umuthi ofaneleyo.

Ukuthola umuthi sekulula ensukwini zanamuhla, okudingakalayo yincwadi evela kudokotela ongayisebenzisa efamasi ukuthola umuthi obhalelwe ngudokotela.

Umuthi wokuyalapha abantu usungcwele phose ndawo yonke uma ubhekane lobunzima emzimbeni ulakho ukuba uvakatshele umongikazi afike ekubhalele phansi umuthi owudingayo ube usuhamba ezindlini ezithengisa umuthi ubanike ingcwadi oyibhalelwe ngumongikazi bekunike umuthi ofaneyo

Ukuthola umuthi sokulula ensukwini zalamuhla okudingekayo yincwadi evela kudokotela ongayisebenzisa eFamasi ukuthola umuthi owubhalelwe phansi ngudokotela.

Umphakathi kasahlupheki ekudingeni komuthi. Okufunakalayo kuphela yincwadi evela kudokotela ezahanjiswa efamasi eseduze lalapho umuntu ongezwa kuhle ahlala khona befike bemnike umuthi obhalwe phansi ngudokotela.

Abempilakahle bavame ukuhamba bekhankasela, befundisa umphakathi bememezela beyazisa umphakathi ngokuqakatheka kokuphila endaweni ehlanzekileyo. Lokho kuyenza imikhuhlane eminengi ingathelelwana.

Abezempilakahle bavame kukhakhansela beyazisa umphakathi ngokuqakatheka kwempilakahle ngokuqakatheka kokusebenzisa ijazi likababa uma bengena emacansini langokuqatheka kokuba lomuntu oyedwa othembekileyo

Abempilakahle bavame ukuhamba bekhankasela befundisa abantu ngokuqakatheka kwempilakahle lokho kuyenza abantu bebe lolwazi olujulileyo ngezifo lendlela yokuzivikela ezifeni ezinengi.

Abezempilakahle bavame ukukhankasela, behlangana labantu , bebayazisa ngokuqakatheka kokuhlanzeka, langokuqakatheka kokugcina indawo elihlala kiyo ihlanzekile.

Abempilakahle bahlezi belemkhankaso, befundisa abantu ngokuqakatheka kokugcina indawo zabo zihlanzekile, ngoba kulemikhuhlane etholakalayo engcekezeni, isibonelo salumkhuhlane yi kholera.

Abempilakahle bahleli bekhankasela ukwenzela abantu bezuze ulwazi olujulileyo mayelana ngezempilakahle bajayele ukuhamba bememezela emphakathini behlanganisa abantu bebanika ulwazi

Abezempilakahle bavame ukuhamba bememezela bekhankasela befundisa abantu ngokuqakathetha kokuhlabisa abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwemine.

Kuqakathekile ukuba abafundi bonke belalele abempilakahle ngezikhathi zomkhankaselo mabefundiswa ngokuqakatheka kokudedela ingcekeza behlale endlini ehlanzekileyo lasendaweni ehlanzekileyo

Abempilakahle bavame ukuhamba befundisa emkhankasweni ngezempilakahle bafundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlanzeka lazo zonke izifo abangazithola uma bengahlanzekanga.

Abempilakahle bavame ukuhamba besenza imikhankaselo. Bekhankasela ukuze abantu babekwazi ngokuhlanzeka lempilo ehlanzekileyo, ngoba impilo ehlanzekileyo iyenza imikhuhlane eminengi ingathelelwana.

Abezempilakahle bayenza umkhankaselo ukwenzela umphakathi ubuye uzothola i vaccine for imkhuhlane eminenginengi. Lokho kuqakathekile ngoba imikhuhlane ayisathelelwana emphakathini

Abempilakahle bayenza umkhankaso lapho abafundisa khona abantu ngokuqakatheka kwempilakahle basebenzise imitshina etshiyatshiyeneyo eminye imitshina ngeyokukhangela ukuthi umzimba wabo utshisa okungakanani.

Abempilakahle bahleli belemkhankaselo eminengi etshiye tshiyeneyo balwa legcikwane le Aids behamba befundisa abantu ngokuqakatheka kokuthembeka ebudlelwaneni babo

Abezempilakahle bavame ukukhankasela behamba befundisa umphakathi ngokuqakatheka bokubakwazi ukuba iBP yakho injani.

Seziphucukile izibhedlela zako Bulawayo ngoba kulemitshina esetshenziswayo ukukhangela ukuthi umuntu wesimami ukhulelwe loba akakhulelwanga.

Abafundi bayafundiswa esikolo njalo bayalaywa befundiswa ngempilakahle befundiswa ngokuzigcina bebukeka ngaso sonke isikhathi ababalisi bayafundisa abafundi ngamaphedzi asetshenziswa ngomama bengangena esikhathini

Abempilakahle bavame ukukhankasela befundisa umphakathi ngokuqakatheka kokuthembakala ebudlelwaneni bethu ngoba ma ungatshada lomuntu ongathembakalanga ugcina usiba lemikhuhlane eminengi ethelelwana ngo cansi.

Abempilakahle bavame ukukhuthaza umphakathi ukuthi ubuye uzohlola igazi bebone ukuba umkhuhlane wegcikwane ukhona kumbeni awukho.

Ngenxa yokuphucuka kwelizwe abantu sebengakwanisa ukuhlola igazi labo bebone ukuba bahlukunyezwa ngumkhuhlane we HIV noma cha bengazithembi

Abempilakahle sebafundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlanzeka, njalo bebafundisa abesifazane ngokuqakatheka koku sebenzisa kwamaPads abawasebenzisa ngesikhathi bengene esikhathini.

Abempilakahle baqakathekisa ukuhlola igazi . Behlole imikhuhlane ebantwini abangazithembiyo ukuba bengaba lomkhuhlane we HIV.

Kuqakathekile ukuthi uhambe esibhedlela uma ungathembi umuntu ongene ecansini laye ngoba kulemikhuhlane ethelelwana ecansini leyimkhuhlane iyabe ifuna udokotela ukuthi ahlole igazi lakho abone ukuthi utheleliwe umkhuhlane noma cha .

Seziphicukile izibhedlela njalo abantu bempilakahle bavame ukuhamba bememeza ukuthi abantu bebuye bezohlola bebone ukuthi babulawa yisiphi isifo abantu ababulawa yiHIV/AIDS sebehlolwa esibhedlela behlabe bekwazi ngesimo abakuso.

Abezempilakahle bavame ukuhlanganisa umphakathi emhlanganweni lokubhodabhoda bememezela lokufundisa abantwana abafundayo ngezingozi zokuyenza ucansi olungavikelelwanga.

Abempilakahle bavame ukuhamba befundisa umphakathi ngezingozi ezikhona nxa ungayenza ucansi olungavikelanga. Bazesifundisa ngemikhuhlane ongayithola.

Abezempilakahle bavame ukukhuthaza umphakathi ukuba usukume, uvoxavoxe umzimba. Ungatshoni uhlezi, ngoba abantu bangatshona behlezi Balimaha umgogodla.

Odokotela bavame ukufundisa abantu ngokuzelula umzimba ngoba kuqeda imikhuhlane eminengi ephathelane lenhliziyo.

Ezibhedlela sokulula kubodokotela ukuba besebenzise imitshina eminenginengi ukubona ingaphakathi yomuntu ,bebone ukuthi umuntu uhlutshwa nguwuphi umkhuhlane.

Odokotela bahlezi bekhuthaza umphakathi, ikakhulu abadala. Ukuthi labo kumele bebekhona emidlalweni enjengokugijima ekuseni. Ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane.

Abantu bempilakahle bavame ukubhodabhoda befundisa abantu ngokuqakatheka kokuvoxavoxa umzimba befundise njalo labantwana besikolo ngokuqakatheka kokuvoxavoxa umzimba ngoba yikho okuqeda imikhuhlane eminenginengi.

Abempilakahle baqakathekisa ukuvoxavoxa komzimba ngoba kungumuthi osindisayo emkhuhlaneni eminengi. Abempilakahle bavame ukuhamba befundisa abantu ukuba kuqakathekile ukugijima ekuseni

Ezibhedlela sokulemitshina emitsha odokotela abahlezi beyifunda ukwenzela babekwazi ukuhlola igazi labantu ukuze izigulane ziphangise ukululama.

odokotela sebesebenzisa imitshina ama computer ukuthi befunde ngezempilakahle njalo befake ulwazi olwempilakahle kuma computer lama laptop abo ukuze ulwazi lolu lufike endlebeni zomunye umuntu ohlala khatshana

Ensukwini zanamuhla ngenxa yokuphucuka kwelizwe umuntu ongezwa kahle olalisiweyo esibhedlela sebekwanisa ukubona behlole ngemitshina ukuthi uzwa njani.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulezihlahla ezingumuthi wesintu ezitholakala egangeni eziqakathekileyo ngempilakahle yomuntu.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo, ngoba kulemithi yesintu elusizo emphakathini kakhulu. Isibonelo semithi elusizo ngumsuzwane. Osetshenziswa ngokufutha, ukuze kuqedwe umvimbano.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulezihlahla eziqakathekileyo eziyimithi ye sintu ezitholakala emvelweni ekuyizo ezilwa kemikhuhlane lezifo ezinengi zisidise abantu .

Izihlahla zesintu ziluncedo emphakathini ngoba ziphoxa abantu ukuba belondoloze imvelo ngoba yikho lapho abathola khona izihlahla ezilusizo emphakathini

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi elusizo emphakathini njalo esincedisayo ukulwa lezifo ezinengi lemikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi eqakathekileyo emphakathini isibonele salimithi yi ikhala esetshenziswayo ukugcoba ijwabu lisale likhazimula.

Kuqakathekile ukuthi abantu belondoloze imvelo ngoba kulemithi eminengi ehlukahlukeneyo elusizo emphakathini njalo imithi leyi itholakala lula, ayiduli.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ngoba iphoxa abantu ukuthi besebenzise imvelo njalo umuthi wesintu uyasilisa njalo uyelaphisa wonke umkhuhlane.

Imithi yesintu iqakathekile ngoba iphoqa abantu ukuze belondoloze imvelo, bethole imithi abayidingayo egangeni.

Umphakathi kumele alondoloze imvelo ngoba kulemithi elusizo emphakathini isibonelo salimithi yi ikhali elisetshenziswa ukugcoba ijwabu likhazimule.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi eyesintu elusizo emphakathini abantu ababanjwe yingubhane basebenzisa intolwane lesi yisibonelo sokuqakatheka kwomuthi.

Kuqakathekile ukuthi silondoloze imvelo ngoba umuthi wesintu ulusizo emphakathini awufani lamaphilisi akhitshelwa imali wina umuthi wesintu uwuthola nje egangeni.

Imithi yesintu ayifani lemithi esiyitholayo esibhedlela, ngoba imithi esiyithola esibhedlela udokotela uyabe ekwazisile ukuthi unatha isilinganiso esingaki ngelanga.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba imvelo isinika umuthi wesintu oqakathekileyo oyiwo osincedisayo ngokusivikela emikhuhlaneni otshiyatshiyeneyo

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba egangeni yikho lapha esithola khona umuthi oqakathekileyo olaphayo izifo ezinengi njalo futhi imithi leyi ilula ukuthola ayidingi mali ukuthi abantu beyithole.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi yesintu esetshenziswayo elusizo futhi emphakathini. Ingxenye yemithi leyi yikhala esetshenziswayo ukugcoba ijwabu lendebe ukuze ijwabu lakho likhazimule.

Umuthi wesintu uqakathekile emphakathini ngoba ufundisa abantu ukulondoloza imvelo, ngoba imithi leyi, ivela khona emvelweni, njalo iyasiza ukuze abantu bengahlaselwa yimikhuhlane.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi eqakatheke kakhulu emvelweni eqakatheke ngoba iyalwisa izifo lemikhihlane eminenginengi.

Kuqakatheke ukusebenzisa imithi yesintu ngoba imithi yesintu iphoqa abantu ukuthi balondoloze imvelo, ngoba abantu bengalondoloza imvelo bathola imithi yesintu etshiphileyo njalo elula ukuthola, ezabancedisa ukuthi belwe lezifo ezinengi

Kuqakathekile ukuba umphakathi ulondoloze imvelo ngoba kulemithi yesintu elusizo emphakathini etholakala egangeni. Abantu nxa bengalondoloza imvelo bazasebenzisa imithi leyi ukulwa lezifo ezinengi, lokulungisa ijwabu labo likhazimule.

Umuthi wakudala uqakathekile emphakathini ngoba uyenza abantu belondoloze imvelo ngoba beyesaba ukulahlekelwa yimithi egcwele egangeni elusizo emphakathini.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi yesintu eqakathekileyo esindisayo njalo esincedisayo ukuba silwe lemikhuhlane eminengi nengi.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba imvelo ma ingalondolozwa kuba lemithi esegangeni eqakathekileyo esetshenziswayo ukuze imkhuhlane ilwiswe

Kuqathekile ukuthi abantu balondoloze imvelo ngoba ma bengalondoloza , yikho lapha abazuza khona imithi eqakathekileyo eyesintu elusizo kakhulu ma sokuliwa lemikhuhlane

Imithi yesintu iqakathekile emphakathini ngoba umphakathi usuhlanyela ikhala, abalisebenzisayo ukuze bagcobe ijwabu likhazimule. Kuyaqeda amaqhubu ejwabini lakho lihlale likhazimula.

Imithi yesintu iqakathekile emphakathini ngoba iphoqa abantu ukuba belondoloze imvelo, ngoba bayabe besesaba ukulahlekelwa yimithi eqakathekileyo elaphayo imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukulondoloza imithi yakudala. Imithi yesintu iqakathekile ngoba iyenza abantu belondoloze imvelo. Nxa bengalondoloza imvelo bebesebesebenzisa imithi abazithola emvelweni.

Imithi yesintu iqakathekile, ngoba ifaka ingqondo ebantwini eyokulondoloza imvelo. Besesaba ukulahlekelwa yimithi eloncedo njalo etshiphileyo ukutholwa.

Umuthi wesintu uqakathekile emphakathini ngoba uyenza abantu beqakathekise imvelo ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa yimithi yesintu.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ngoba imithi yesintu yiyo elondoloza imvelo njalo imithi yesintu yiyo elaphayo inika abantu ikusasa elongcono.

Kuqakathekile ukuba abantu balondoloze imvelo ngoba kulemithi eqakathekileyo, elusizo emphakathini, elaphayo izifo ezinengi, isobonelo saleyo mithi ngumsuzwane, olaphayo umkhuhlane womvimbano.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi ngoba kuncedisa abantu ukuze belondoloze imvelo ngoba besesaba ukuthi imvelo ingaphela imithi yesintu iyaphela.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo , ngoba kulemithi elusizo kakhulu emphakathini etholakala egangeni imithi le ilapha izinto ezehlukahlukaneyo kule ikhala elisentshenziswa ekugcobeni kwesikhumba ukuze sikhazimule.

kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba ma singalondoloza imvelo singaba lemithi eqakathekileyo elizweni esingayisebenzisa ukulapha izifo ezihlukeneyo

Imithi yesintu iqakathekile emphakathini ngoba iphuqa abantu ukuba belondoloze imvelo besesaba ukulahlekelwa yimithi eqakathekileyo etholakala egangeni

Kuqakathekile ukuthi abantu belondoloze imvelo ngoba kulemithi elusizo emphakathini isibonelo semithi leyi umuthi lowu ungawugcoba ijwabu lakho lijacwebezela

Umuthi wesintu uqakathekile emphakathini ngoba uyenza abantu belondoloze imvelo besesaba ukulahlekelwa yimithi etholakalayo egangeni esebenzisayo ukulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi eqakathekileyo emphakathini elusizo imvelo iyalondolozeka ilondolozeka ngoba abantu besesaba ukulahlekelwa yimithi eqakathekileyo.

Imvelo iqakathekile njalo futhi abantu kumele bayilondoloze ngoba kulezihlahla eziyimithi eyesintu eziqakathikileyo emphakathini njalo ezilwisayo imikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba iyacecisa ilizwe njalo kulemithi eqakathekileyo esetshenziswa ngabantu ukulwa besilwa lemikhuhlane eminenginengi .

Kuqakathekile ukuthi kulondolozwe imvelo ngoba kulezihlahla eziqakathekileyo emphakathini izihlahla ezisetshenziswa ukulapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba imvelo isinika imithi yesintu elusizo emphakathini njalo esincedisayo ukulwa lazozonke izifo lemikhuhlane ekhona.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba egangeni kulemithi yesintu eyayisetshenziswa kudala elokhe ikhona lokhe isebenza lamuhla nje.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi eminengi elusizo emphakathini abayisebenzisa ukulapha izifo ezitshiyatshiyeneyo .Basebenzisa umsuzwane uma kulomuntu obanjwe yisifo somvimbano

Imithi yesintu iqakathekile ngoba iyenza abantu belondoloze imvelo besesaba ukulahlekelwa yimithi abayithola lula egangeni . Beyethenga imithi ezibhedlela

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulezihlahla eziqakathekileyo eziyimithi yesintu ezisindisa abantu emikhuhlaneni eminengi kakhulu.

Umuthi wesintu uqakathekile ngoba ufundisa abantu ukuba balondoloze imvelo. Ngenxa yokwesaba ukulahlekelwa ngomuthi oncedisayo ezifeni ezehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuba silondoloze imvelo ngoba kulemithi yesintu etholakala egangeni esincedisayo ukuba silwe lemikhuhlane eminengi .

Umuthi wesintu uqakathekile emphakathini ngoba uphiwa abantu ukuthi belondoloze imvelo ngoba kulezihlahla eziqakathekileyo egangeni ezilusizo emphakathini.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi elusizo emphakathini. Isibonelo salimithi ngumsuzwane osetshenziswa ngumuntu olomvimbano asile.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi yesintu elusizo emphakathini esingayisebenzisa ukuthi silwe lemikhuhlane eminenginengi sisebenzisa umsuzwani ukuze silwe lomvimbano.

Kuqakathekile umuthi wesintu ngoba, uyenza abantu belondoloze imvelo besasaba ukulahlekelwa ngumuthi otholakala lula egangengi.

Kuqakathekile ukuthi abantu belondoloze imvelo ngoba imvelo ingalondolozwa kulemithi eyesintu eqakathekileyo ebantwini eyiyo encedisayo emkhuhlaneni omnengi

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi eluncedo kakhulu emphakathini esiyithola egangeni kudala bebesebenzisa isipeyiti ukuze bekiline isisu somuntu lokho lakho loke kusetshenziswa lanamhlanje.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi elusizo kakhulu mayelana ngezempilakahle leyi mithi ilwa lezifo ezinengi ilwa lemikhuhlane eminengi engahlasela abantu.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo, ngoba kulemithi eqakathekileyo, esiyithola emvelweni. Esiyisebenzisa ukuba silwe lomkhuhlane.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba imvelo isinika imithi yesintu esilwela lezifo ezinengi isibonelo semithi esiyithola emvelweni yisihaqa esiqeda inyongo .

Kumele ilondoloze imvelo ukuze imithi yesintu layo ilondolozwe ngoba ilusizo emphakathini njalo okhokho kudala babewusebenzisa umuthi wesintu ubavikele emkhuhlaneni eminengi.

Kuqakathekile ukulondoloza imvelo ngoba kulemithi yesintu e lusizo emphakathini, abantu ababanjwe ngumkhuhlane womvimbano basizwa ngumsuzwane lesi yisibonelo sokuqakatheka kwemithi.